Aantu oyendji oya hala okumuna oohi. Ohaye dhi hawaleke iikulya, opo dhi koke. Yo taye dhi landitha, opo yi imonene mo iimaliwa yoku ikwathela nokulanda iikulya yoohi ndhoka dha hupa po.

Oondundu odhi li dha simana moshilongo oshoka ohadhi nana aatalelipo ye ye moshilongo, nohadhi monika nawa unene. Koondundu oku na omamanya omanene nosho wo uumanya uushona.

Aanafaalama oyendji oyehole okumuna oohi . Ohayedhi ningile uundama womeya, tayedhi haaleke iikulya opo dhivule okukoka , yedhi landithe yiimonenemo iiimaliwa .

Aanafalama oyendji ohaya kunu iimeno oyindji ya yooloka ngaashi iikwamboga, iilya nosho tuu. Ohaya kunu miimpungu e taya ningi oondjila pokati kiimpungu mpoka aantu haya vulu okweenda.

Aanafalama oyendji ohakunu iimeno oyindji yayoloka ngashi iikwambonga, ohakunu otaningi ondjila pokati kipungu moka aantu havulu okwenda nawa yamanguluka etasile iimeno yawo oshipwiyu.

Aanafaalama yamwe oye hole oku kuna iiyimati oyindji, ngaashi uundobo mboka wu holike kaantu oyendji. Aanafaalama oha ye wu sile oshi mpwiyu opo wu koke nawa.

Ondjuhwa oshinamwenyo shomegumbo, ohashi silwa oshimpwiyu megumbo oku pewa iikulya, omeya opo shawa oe shikoke sha vale omayi, sho shi vule woo okutendula uuyuhwena wulandithwe woo, wo tawu e ta po iiyemo.

Aanafaalama naanamagumbo oyendji oha ya munu oondjuhwa yena ngaa uufaalama wawo woondjuhwa momagumbo . Oha ye dhi ningile nee omahala gokulondela yaningile okuvalela po omayi kaaga gwepo. Moofaalama yoondjuhwa mono ohamu zi omauwanawa omayi aantu taya li gamwe ta ya landitha yo yavule okumona mo iiyemo yokulanda iikulya yoondjuhwa.

Aantu oyendji oye hole oohi shaashi oohi oombwanawa. Ohayedhi teleke momeya nenge taya kanga opo yamonemo iitungithilutu.

Moshilongo shetu omu na iinamwenyo oyindji ngaashi oondjamba. Ohadhi silwa oshimpwuyu opo dhaahanagule po omiti osho woo okupiyaganeka aantu.

Aanafalama oyendji oya ninga oondama dhawo dhiikunino moka haya kutha omeya gokutekela iikwamboga niiyimati mbyoka ya kuna miikunino nongele ya koko iikwamboga niiyimati yimwe ohaya li yimwe taya landitha ya monemo iiyemo.

Muuyuni wongaashingeyi aanamibia ohaya longitha omambakumbaku okupulula oofalama nomapya gawo shoka sheya ningila oshipu okukuna iimeno yawo ya wape okumonamo iipalutha yo ya landithe wo ya monemo iiyemo.

Moshilongo omuna iinamwenyo yomokuti oyindji, shimwe sho muyo onduli. Onduli ohayi li ne omafo giimeno, ashike ihayi li onyama.

Aantu oyendji oyehole oombaka. Ohaye dhi sile oshimpwiyu, ngaashi okudhiningila uundama womeya nokudhipa iikulya, opo dhikoke, etaya monoko onyama nomayi.

Moshilongo omu na omahala ogendji gomatalelepo mwa kwatelwa efuta. Pefuta opu na omavi ga gongelwapo kombepo mpoka hapu kala aantu ya kuutumba uuna ya tala efuta sho ta liinyenge.

Ombuga ehala ndyoka li na iimeno oyindji omwiidhi noondundu moka mu na omamanya gamwe omanene gamwe omashona niimeno yawo omu na mbyoka hayi vulu okuhupa muukukutu oshoka mombuga ka mu na omeya.

Aanafalama ohaya munu iikwamawawa oyindji mgaashi oondjuhwa, oombaka nomakalakuni. Oyili ya simana okumunwa oshoka ohayi eta iipalutha megumbo ngaashi omayi, nokuliwa wo onyama yawo nokulanditha yi etemo iiyemo megumbo.

Aantu ohaya ningi iikunino yawo yo taya kunumo iimeno ya yooloka. Opu na iimeno yimwe yaahole oonte dhetango unene ohaya tulamo omalamba ngoka haga longo koosola, uuyelele mboka owo hawu kokeke iimene e ta yiimi nokulanditha ya monemo iiyemo.

Mongashingeyi aantu oha ya longitha omashina gokuteta omwiidhi . Ohaye gu tete nee eta ye gu manga yo taya landitha kaanafaalama yaka pe iimuna yawo taya mono mo iiyemo yokwiikwathela.

Momithigululwakalo dhAawambo ondjuhwa oya simana. Ondjuhwa oshinamwenyo hashi tekulwa megumbo hashi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya nomeya ga gwana, shaashi oshi li shimwe sho iinamwenyo ya simana. Uuna pu na oshituthi nenge pu na aayenda, ondjuhwa ohayi dhipagelwa aayenda, oshoka osho oshinamwenyo sha simaneelela momithigululwakalo dhAawambo.

Aanafaalama oyena iikunino iinene ihe ihaya longo nuudhigu ngele tashi ya pokutekela iimeno yawo. Oyeya po nedhiladhilo lyoku kwatakakanitha ominino kumwe taye dhi topolele iimpungu moka mwa mena iimeno. Ominino ndhoka odhina nee uumbululu mboka hawu shasha iimeno omeya.

Oohi odhili dha simana. Oohi iimwenyo hayi tekulwa wo, ohadhi pewa ne iikulya dho tadhi kalekwa momeya ga yela, haga opalekwa kehe ethimbo, opo dhi wape oku koka, dho dhi liwe, dhi gandje iitungithilutu, dho tadhi landithwa woo aantu ya monemo iiyemo yawo.

Aantu oyendji oya ninga iikunino yawo oyatulamo nee ominino dhomeya dhatsuwa uumbindja dhaningila okutekela iimeno yawo yi wape yikoke yo yi ete iiyimati iiwanawa.

Aantu oyendji oye na uunongo wokukuna iimeno. Ohaya kunu iimeno yawo ngaashi iikwamboga, mbyoka wo haya vulu okulanditha, opo ya wape yi imonene mo iiyemo yawo, yo yamwe taya ka tsika wo ya kokeke yoyene.

Omilonga dhomeya odha simana unene, oshoka ohamu nu iinamwenyo ayihe. Oondjamba, oonduli, oongombe niikombo. Mo moondama mono omu na wo oohi ndhoka hadhi vulu okuyulwa mo aantu ya lye yo taya landitha ya mone mo iiyemo.

Omatama ohaga longwa miikunino, ngele ga pi ohaga likolwa mo ihe taga pakelwa ga wape oku ka landithwa komahala ga yooloka ngaashi moositola ,momapandaanda nosho tuu.

Aanafaalama oyendji naantu oyendji momagumbo ohaya munu oohi. Oohi odha pumbwa oku fulilwa okandama taka tungwa oka za meni, taka kala kayela nawa muna omeya omayelele, tamu tulwa oohi, ohadhi pelwa mo nee iikulya, go omeya taga kala taga opalekwa kehe ethimbo opo oohi dhi kale dhina uukolele.

Muuyuni wonale aantu oya kala haya longo omapya gawo nomatemo, ihe oshilongo sho sha humukomeho, aantu ohaya ka konga omambakumbaku, yo taya futu taya pululilwa omapya gawo, shono she ya ningila oshipu okulonga omapya gawo ga pwe ko meendelelo.

Aantu oyendji oha ya kunu iimeno ya yooloka, ha yeyi kunu nelalakano lyokulanditha. Ya monemo iiyemo yawo. Yo mbono ta ya landa taya ka tsika komagumbo gawo, ya monemo iiyimati, yo taa kalanditha woo nayo yiimonene mo iiyemo.

Oondundu odhili odho dhimwe dho moonzo dhoshilongo ndhoka hadhi nana aatalelipo tayeya moshilongo yeye yatale. Odha etwapo ne komamanya gamwe omanene gamwe ogopokati gamwe omashona . Aatalelipo mba hayeya moshilongo ohaya thigi mo oshimaliwa, oshoka oyeya oku tala oonzo dhoshilongo shetu.

Pethimbo lyomwiha aantu ohaya inyanyudha taya li iikulya yawo ngaashi oshithima, ondjuhwa , omagungu niikwamboga yatulwa mumwe omatama noonyanga . Ngele yamana okulya, ohaya italalekemo mokanamunate kawo hoka kalongwa moshilongo shetu.

Omuthigululwakalo gwaAawambo ogwa simaneka omalilo moka hamu lilwa oshithima uunene ngaa piituthi ya simana ngaashi omashasho, omakoleko, oohango nuuna ngaa megumbo mweya aayenda.

Aanafaalama oyendji oye na iikunino, miikunino ohaya kunumo nee ngaashi iikwamboga mbyoka yimwepo ka yi hole omutenya. Ohayi kala nee yaningilwa omatala popwa thigwa oondjila dhokupitilwa uuna tayi tekelwa nenge uuna taya endemo taya likola.

Konyala aantu oyendji moNamibia oye na omapya moka hamu longwa, iilya, omakunde, oofukwa nomatanga.

MoNamibia omuna aanafalama oyendji mboka haya putudha noku kokitha iinamwenyo ngaashi oondjuhwa mono haya vulu okumona mo omayi, onyama yondjuhwa etaya landitha eti iminene mo iimaliwa mbyoka taya vulu okwiikwatha nayo esiku nesiku.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno oyindji ya yooloka ngaashi iikwamboga noshowo iimeno iikwawo. Ohaya kunu nduno miimpungu e taya ningi oondjila pokati kiimpungu, mpoka aantu haya vulu okweenda nawa ya maanguluka taya sile iimeno yawo oshimpwiyu.

Mombuga omu na iinima oyindji. Omu na oondundu, omu na omiti niinamwenyo. Omiti dhomombuga ohadhi hupu nuudhigu, oshoka mombuga kamu na omeya.

Aanafaalama oyena iikunino moka haya kunu mo iimeno ya yooloka iiyimati niikwamboga wo. Ohaya landitha nee yo yimwe taya li . Okulanditha oha yeeta po iiyemo yokukwatha mpaka naampeyaka.

Okombitha olyo ehala limwe lyomomahala ga simana megumbo, moka hamu adhika oombiga, omasindo ga yooloka, gamwe oga longwa miipilangi, gamwe oga longwa moonayilona nagamwe oga longwa miitenda. Ohamu tulwa nee uumeno wokumonikitha mo nawa nuukende wokutula iipungulomwa yoye.

Aantu oyendji oye hole oku landa uumeno mboka wakunwa nale wa koka, oshoka yo kayena ontseyo yoku kuna okuza petameko. Onkee ano ohaya landa nee mboko wa kunwa nale etaayi kegumbo ya ke wu tsike.

Otuna iikulya oyindji yayoloka yopamuthigululwakalo. Mono tuna iikwamboga mbyoka hayi telekwa ya tulwa mumwe. Tatu teleke oshimbombo. Ohayi lilwa nee pamwe, oshimbombo nomboga oyili iitungithi lutu wo.